No nando aatekuli yoohi pethimbo lyongaashi ngeyi tayalongitha omikalo dha huma nodho pamuthika oku tekula oohi, shino woo oha shivulu oku dhi etela uupyakadhi, oku pitila miikwamashina mbyoka ta ya longitha, nenge miikulya mbyono hadhi pelwamo. Shino oha shi eta uuzigo momalutu gadho, dho dhi se.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo yomegumbo mbyoka kwali kwa dhidhilikwa yi na uukwatya tawu hokitha. Ohayi vulu oku utumanena nokutendula omayi giikwamawawa iikwawo, pwaa hena nande okatongo. Nokusila oshimpwiyu uunimona mbuno onga wa yo yene.